loori bɔbili n-laɣim niŋ sarati loori nima maa puuni shɛli n-nyɛ saluunkaa din nyɛ siliba kala n-ti pahi kaago loori zama nyɛla ban yina n-ti pempe n-gili loori maa bɛ yɛla liiga ka di nyɛ -bɔmbiiga ka shɛba mi ye liiga sabilinli ka di nyɛ suweeta

Fod fulaks jiŋlahi kopu nima n tam teebuli zuɣu ŋɔ paɣba ayi n ʒiya yinɔ ʒila plastc chana zuɣu ka so ʒi bench titali ʒɛya. pain n-tam kuripɔtu zuɣu ŋɔ kawana n be pain maani.

Bipuɣinsi anahi bizaa nyala ban gbubi bukunim bi nuhi ni, niribi ayi nyɛla banzɛ n jali pila kanirib ayi mi kul' zɛya yinɔ yela liiga piɛli ka yinɔ ye chinchini liiga, ka yinɔ mi ye liiga din ŋmani zaɣi tankpaɣu ka che ozuɣu ka di yiɣisi zɛ nzɛya bi yinɔ nyɛla ŋun bahi lari ka nyili ɔnyina bi zaa pirila namda nima.

Yili n-zaya ŋɔ. Yili maa dundɔŋ ni paɣiba ni dɔbba nyɛla bam be dundɔŋ maa puuni ka loori gba nyɛ din za dundɔŋ maa puuni. Loori maa nyɛla zaɣ' sabilinli. Loori maa zuɣusaa tahapɔna n-tamtamya. Gooni nyɛla dim me n-gili yili maa.

Niribi ata nyela. banzɛya ka gbubi kpaŋ tihi. pam. nyala din pɛn giliba kaman kodu tihi. kpukpali. tihi vari gba ku nyala din tee gili nimaani zaa. kɔberi nyɛla din ku zɔri gindi tiŋ dimaani niribi ata maa puuni yinɔ pilila zupiligu kaye liiga dɔzim ka yinɔ mi ye liiga zɛɛ

Doo ni o paɣa n-do gɔro zuɣu ni bɛ bihi ata duu maa peentila peenta piɛlli doo maa nyɛla ŋum bahi lari ka nyili o nyina o sɔla tiraaza ka ye liiga bɔɣiwaɣila.

Niɛma kohabu shee n bɔŋɔ niɛma kamani namda nima namda nim maa nyɛla nachiinsi namda nima ka di shɛbi shɛbiya neen shɛŋa nyɛla din bɛ kpalansi puuni ka shɛŋa nyɛ din bɛ roba nim puuni anbirala din nyɛ zaɣ dozim di nyɛla din to n ʒi nimaani di gbunni namda nim nyɛla din bɛ di puuni

Paɣibi n laɣim zɛya paɣib maa shabi kpabla bihi ka shab pili waluri bi shab zila bin yara ka bi zɛ tanti tooni ti karili nyɛla din zɛ tantimaa nyaaŋa n tipahi ambirela kadigba zɛya lɔɔri zɛni maani lɔɔri maa zuɣu nyɛla zaɣi blue, kadi gba zɛ ni maani.

Salimbɔɣili m-bɔŋɔ. Tihi ni mɔri pɛmi gili salimbɔɣili maa paɣiba ni dɔbba nyɛla bam be salimbɔɣili maa puuni. Ŋmana ni gbambihi nti pahi bɔɣiti zaa bela bɔɣili maa puuni paɣa n-tam salimbɔɣili maa kunkuni zuɣu ŋɔ ni bia paɣa maa yɛla liiga bila ka so chinchini ʒee.

Niribi pam n. nye ban bɛ. salima gbibu shee ka. ko bɛri . kuli. nye. din zɔri. ginda luɣili kam. bi sheb gbubla. sobuli. nima ka shab gbubi piŋ gaasi nima. ka tan kpaɣu kuli laɣsi doya. tahi pɔna nti pahi pleati nima dizaa nyala. din zanza nimaa ni. ka mo dari. gbɔŋ. bɛ nimaa shee.

Kente tana m-paaki pa taba zuɣu ŋɔ. Di koma nyɛla zaɣ' kɔŋkoba. Shɛŋa nyɛla zaɣ' ʒee ka zaɣ' dozima gabi ka zaɣ' girin gba gabi ka shɛŋa nyɛ zaɣ' dozim ka zaɣ' buluu gabi ka zaɣ' yɛlonima gba di puuni. Bilaakinima gba gabimi.

Niraba ayi nyɛla bin bɛ baabirin salun puuni yino nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka bi zaŋ tanpiɛlli kaai vulo ka yino nyɛ ŋun ʒɛ zuɣusaa ka gbubi maɣasi din nyɛ din yɛn chɛo maa ŋun yɛn chɛo maa nyɛla ŋun kpa ninkpara ka pili zipiligu faan gba nyɛla din ʒɛ chɛbu duu maa puuni

Paɣasara n doli tab chɛna paɣasara maa ʒirila siliba taha bi zuɣu ni binyɛra n bɛ siliba taha maa puuni shab sola kɛntɛ chinchina bi nyoɣani ka so mii so chinchini o nyoɣani loori nim paaki ʒɛ palli maa yaɣali

Dukpula n-zaya dukpula maa pilila mɔri ka kpahisi baɣi di dundoya. Niriba ata baɣila dukpula maa tooni. Yino ʒimi ka paɣiri paɣibu ka yino mi dabiya ka paɣira. Yino bela tahali puuni ka baaji zaya ka nɛma be baaji maa puuni. Bɛ sɔla chinchina bɛ nyɔri tariga chinchina maa nyɛla zaɣ' buluu.

Zama n-laɣim ŋɔ. Bɛ shɛba gbibila paatipaati tuutanima zuɣusaa ka shɛba tam pata zuɣu. Pata maa zuɣu bɛ sabimi pa ni polinsi. Shɛba yɛla liiga ʒiɛhi ka shɛba mi ye liiga piɛla ka di zuɣu mali sabbusabbu. Sainboodi gba nyɛla din za nimaani ka siriti laati gba nyɛ dim be nimaani.

Yili nzayaŋɔ yili maa. kpahila, tahi ʒɛhi ka pɛɛnti pɛɛnta piɛla ka pala be ya maa sunsuuni, tihi nyɛla dinpɛ pala maa kpa nsi ka suming pili be pala maa sunsuuni pala maa zuɣu lɔɔri nim nyɛla din ʒɛn ʒɛya ka shabi nyɛ ban be pala maa zuɣu ka chana

laa n tam teebuli zuɣu ŋɔ laa maa puuni waache nyɛla din be dipuuni n tipahi gala dibaata di puɣisimi boodiya dibaanu di gba nyela din puɣusi dizaa bela laa maa puuni zahim ŋmara gba nyɛla din be laa maa puuni ka kpikpalikpam nye din poli binsi maa ntipahi zahim ni gala ni bodiya maa zaa sa

Paɣiba n-laɣim bishab naba zuɣu. mŋana n tamtamya. ka bi zaa ye nyiŋgo koya ka shabi zaŋ piri bi zuɣuri shab mi zaŋ pɔbla bi shehi ka shab zaŋ kentɛ nima n-zaŋ yela bi nyɔɣini, ka soli.

Palli n bɔŋɔ palli maa zuɣu lɔɔrinim ayi n ʒa palli maa zuɣu yinga nyɛla picap zaɣisabinli kanirib be di lɔɣu puuni. so ʒila dari kanna ni ɔti nin lɔɣu maa puuni. ka kpukpali tihi baɣi palli maa di waɣi waɣi pam.

Tiŋ' karili m-bɔŋɔ. Tiŋa maa nyɛla dim mali pala ni ya kara kamani jidambiisa nti pahi tihi pam m-be tiŋa maa ni ka loorinima nyɛ dim paaki za ya kara maa sambana ni. Loorinima nyɛla din doli palli maa.

Paɣibi n laɣim nti pahi doo, paɣa ni doo nyɛla ban wari waa bi yala kentɛ nema paɣi yinɔ be bi puuni. oye la chinchini liiga paɣimaa shab yela. nyiŋgo kola ka doo zaŋ kentɛ tani n zaŋ bɔbi ozuɣu.

Daa m-bɔŋɔ. Niriba be daa maa ni pam. Bidibibila nyɛla ŋun ʒi piɛɣu. Piɛɣu maa puuni binyɛra nyɛla dim be di puuni ka o bilindi loori kɔba. Bidibibila maa nyaaŋga bipuɣimbila nyɛla ŋun kpabi bia ka gbibi loba sabilinli. Wulijonima n-do tiŋa ŋɔ tahabila n-tam kuɣili zuɣu ŋɔ koliba bela tahali maa ni ka kpaam be di puuni.

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu tabi dikpuni o tooni teebuli nyɛla din ʒɛya ka tahapoŋ tamya teebuli maa zuɣu n ti pahi suwa kurifooti gba nyɛla din ʒɛya ka duɣu tam kurifooti maa zuɣu o niŋla o ni yɛn chim binshaɣu o gbubila chɛrigi o nuuni

Yil' karili n-zaya ŋɔ. Yili maa dila shim din niŋ zaɣ' ʒee. Niriba ʒimi baɣi yili maa dikpini. Ambirɛla n-to baɣi dikpini ŋɔ binwala nyɛla dim pa teebuli zuɣu n-do ambirɛla maa gbunni piɛri m-be yili maa sambani ni ŋɔ doo nyɛla ŋun za piɛri maa sani.

Loori nima ayi n niŋ sarati loori nima ayi maa nyɛla salun kaa nima yinga nyɛla zaɣapiɛlli ka yinga nyɛ zaɣaʒee palli maa kpansi jirambisa nima nyɛla din zanzaya loori sheŋɔ na nyɛla din doli palli maa ka polinsi loori nyɛ din kana ti ʒɛ nimaani.

Bipuɣunsi ni bidibga n laɣam ʒɛ silmiin paɣa sani bidib gi maa ʒila o ko ka bipuɣunsi maa mii gbaai silmiin paɣa maa silmiin paɣa maa yɛla liiga piɛlli ka kpa spees sabinli ka bi ʒɛ yili shɛli sabamni yili maa peentila peenta zaɣ piɛlli ni zaɣ dozim ka di dundoli peenti zaɣ sabinli ka di sabi pa Dikpuni zuɣu ni puuo gavina

Paɣa n dabi mɔri zuɣu paɣa maa yela chinchini liiga. paɣa maa yela nyiŋgo korigu ka bɔbi bɔbiga, ɔ sabila pɔna tooni ka gbubi pɔn yiŋga ɔnuu puuni, ɔduu maa puuni basket pɛri gba nyɛla din be duu maa puuni

Ziliji palli m bɔŋɔ, ziliji nyɛla ŋun bɛ palli maa zuɣu. niribi nyɛla ban bɛ ziliji maa puuni shabi goligolimi la shabi mi tam zuɣu saa shabi ʒala ziliji palli maa kpaŋa n lihiri ziliji lɔɔri maa. ni di zuɣu saa sham niribi pam nyɛla ban be ziliji maani, la laati pooli nim nyɛ din baɣi palli maa

Paaki. n doya ŋɔ , tii kam. nyɛla din pɛn gili paaki maa, paaki maa yaɣilisa pooli nyɛla din saya ka poolimaa pɛɛntɛ zaɣi piɛli, bidibisi n be paaki maa puuni n ŋmeri bɔlli bɔlli dola bidibisi tooni ka paaki maa yaɣili ka duu nyɛ din ʒɛ nimaani.

Teebuli n ʒa duu ŋɔ tee buli maa nyɛla zaɣi sabin li lap top dibaayi npa teebuli maa zuɣu n ti pahi buku ni kiripa pen kopu nim gba zaaha nyɛla din beni ti nyɛla din be kopu maa zaɣi yiŋga puuni

Paɣib n laɣim n za ti tali tooni paɣibi maa so sɔ la. jin jam ʒɛɛ. ka ye liiga ka di nyɛ zaɣi sabinli. ka kpa nin kpara doo gbubla kopu ɔnuuni ka pili zi piligu, zaɣi yiŋa ŋun ye kentɛ chinchini ka ye nyiŋgo koligu

Daani n bɔŋɔ, binwala nyɛla din pan pa. teebuli zuɣu paɣibi ayi nyɛla ban ziya yinɔ zɛla zuɣu saa kayinɔ mi zɛ n dali teebuli basket m-bɔŋɔ binwala, n be dipuuni ka di tam teebuli zuɣu paɣi yinɔ. nyɛla ŋun bɔb zɛɛ ka ye nyingo korigu nyingolini. kaso chinchini

Yili n zaya ŋɔ yili maa zambani bipuɣinsi ata m kuriya yino paɣirila duɣi ka yino paɣiri o zabiri ka yino mali tahili bihi ka yino mali tahibihi ka yino mali gbanbihi pilindi puuni tarata ʒi yili maa sambani ŋɔ ni tarata maa lɔɣu.

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu duu paɣa maa tooni teebuli piɛlli nyɛla din ʒɛ o tooni ka labtop tam teebuli maa zuɣu paɣa maa nini zaa bɛla labtop ŋo puuni ka kolba ʒɛ o tooni ni kom paɣa maa ni bɛ du shɛli ni maa nyɛla laati ni yiliya

Bipuɣinsi n-wari waa bipuɣinsi maa yɛla Kente chinchina bɛ nyɔri ni ka ye nyiŋgokɔriti bɛ nyiŋgoya ni ka piri shɛli bɛ bɔɣiri ni. Bɛ nyaaŋga niriba pe n-gili ba n-lihiri bɛ diɛma maa shɛba yɛla liiga piɛla. Dabba ayi n-zaya ŋɔ do' yino yɛla liiga piɛlli ka yino mi ye liiga sabilinli ka bɔbi bini zaɣ' ʒee o zuɣu ni.

Yailikara ayi n bɔŋɔ, yili kara ŋɔ nyɛla din pɛɛnti la pɛɛnta piɛla dariga tlila yili kara maa puuni yiŋga, cheche din mali gbaya ata n bɔŋɔ n ʒɛ yili maa san ban ni. doo n ʒi cheche maa zuɣu ka ye liiga ʒɛɛ, ka sɔ dɔn jinjam ka lɔ bɔŋgonim pa cheche maa zuɣu,

Karim zoŋni m-boŋo karim bihi nyɛla ban ze karim zoŋ maani karim bihi maa tooini bukunima nyela din doya kabi serigi pen niŋa karim ma maa bela karim bihi maa sani karim ba miri ŋun ze du86ndoli ni saŋo ntab blak board.

Kuli karili n boŋo ka ŋarima dibaayi nyɛ din bɛ kuli boŋ maa puuni piɛri biɛla ŋarima maa puuni ka niraba gba bɛ ŋarim maa puuni ti kara nyɛla din piɛ n gili moɣali ŋo kom maa nahangbaŋ ŋmanila zaɣ vakaɣali

Palli n gari ŋo loori piɛla nyɛla din bɛ palli maa zuɣu chɛna ka niraba gba nyɛ bin bɛ kpansi so yɛla din nyɛ zaɣ dozim ka so jinjɛm sabinli so pilla zipiligu sanbood nim nyɛla din sansa palli maa koɣala koɣala jiranbiisa nyɛ ʒɛya ka bahangbana pam nyɛ din ko n gili laa jiranbiisa maa ka bi kohari kubɛ nima

Niriba n-laɣim ʒia. Ninkura mini bihi. Bihi maa ʒila paɣiba naba zuɣu ka bɛ ʒi n-gili teebuli. Teebuli maa zuɣu kopunima beni ka pileetinima beni. Diriti nyɛla dim be di puuni ka bɛ chim binyɛra niŋ pileetinima maa ni n-zaŋ tam teebuli maa zuɣu. Binyura gba nyɛla dim be kopunima ni gba tam teebuli maa zuɣu.

Shinkaafa baa mbɔŋɔ paɣ'ba pam m bɛ shinkaafa baa maa puuni bɛ pam nyɛla ban to takayuya shɛba mi bi to sibirila mɔri din bɛ shinkaafa baa maa puuni laati waya baagari shinkaafa baa maa puuni.

Paɣaba ayobu n tooi kom n ʒi n kuni yiŋa bi zaɣ yino kam nyɛla bin ʒi taha ka yino yɛ liigq vakaɣali ka so chinchini yino mii yɛla liigq ka di ŋmani zaɣ ʒiɛ ka gbubi jɛrikan ŋmaa o nuuni o chɛnimi ka kaɣari lihiri o nyaanga

Tihi mori di zaa nyɛla din bɛ kpɛŋŋo ka daadama bɛ nimaani n kurigiri tiŋa mashin gba nyɛla din bɛ nimaa ni ka paapu sa n ti yi n chɛŋ ti pa da yaɣa zuɣu nimaani shab gbubila silba nima ka so gbubi soobuli n kurigiri tiŋa ka saak nyɛ din ʒɛ nimani

Soli n doya ŋɔ, bihi n ʒɛ sɔli maa ni bipuɣinsi. mini bidibisi bidibili ʒi bi tooni n zaŋ ɔnuu piriti namda, n wuɣili zuɣu saa bihi maa nyaaŋa tihi pam saya kaman moon tiya ni abe tihi bee kpi kpali tihi ka gaadeng be ni maa ni.

Paɣiba ni dɔbba n-laɣim wari waa ŋɔ. Paɣiba maa zaa yɛla liiga sabila ka so chinchina bɛ shɛhi ni. Dɔbba maa yɛla yaaye chinchina yaaye n-nyɛ li. Duu maa nyɛla du' shɛli dim peenti zaɣ' ʒee.

Paɣaba ni bihi m-bɔŋɔ paɣa ŋun pam o zuɣu ka ye liiga pɛlli o so doon chani ka pili kaapu zaŋ niŋ parante karili ni paɣa maa boli la bihi na n-ti pii shinkaafa tiri bihi maa ka bɛ ŋubira diriti nyɛla din sa parante bihi maa puuni

Zama n laɣisi. zaya, shabi niŋla nɔsemat nima yinɔ paɣila onuu dini maani ka yinɔ mi gbubi sana taiza, ni o niŋ niŋ ŋun paɣi onuu maa, mɔtɔ din nyɛ zaɣi sabinli ka bi boli kom biam di gba nyɛla din zɛ ni maani ka gaadin zɛ zama maa nyaaŋa, ka nyimsa tihi nyɛla din gba zɛ gaadin maa nyaaŋa.

Paɣiba n laɣim zaya paɣiba nyaaŋa lɔɔri nyala din zaya lɔɔri maa lɔɣu puuni doo nyala ŋum be ni ka so nen sabinli lɔɔri kɔba nyɛla. din be lɔɔri. lɔɣu maa puuni. ka taha za paɣi maa. tooni. kasima beni ni naanzua paɣiba maa. sheb yela liiga zɛhi zɛhi.

Kariŋ zɔŋni n bɔŋɔ, bihi ni karimba nyɛla ban be kariŋ zɔŋ maa puuni karim bihi nyɛla ban ʒi patanim zuɣu ka karimba mi zi blame boad gbuni, karimba gbaaila dɔɣi ka karimbihi wuɣi ɔnuu, karimba tirila karimbihi ni labisi bɔhisi maa,

Daa ni m-bɔŋɔ paɣiba pam nyɛla bam be daa maa puuni taha zanzami naanzua nyɛla dim be taha ni ka kpaɣila gba nyɛ dim be taha ni. Gbarigbuni nyɛla dim be daa maa puuni. saaki nyɛla din dɔya ka bini be di puuni. Paɣiba maa shɛba kpabila bihi ti' titali n-nyɛ din za daa maa puuni ka suɣa gba be daa maa puuni.

Bin nyura duu n boŋo ka Doo bɛ di puuni o yɛla liiga dozim ka yɛ chinchin liiga pa dizuɣu n pili zipiligu ka kpa ninkpara ka zaŋ liiga dozim shɛli n zaŋ pa o boɣu zuɣu ka gbubi baaji bin nyura pam nyɛla din bɛ adaka nim puuni ka ʒɛ duu maa puuni ka shɛli nyɛ din tam zuɣusaa

Daa ni m-bɔŋɔ paɣiba ayi nyɛla ban ʒi takayua gbunni kamantoosi ka bɛ pa taha' bila zuɣu ŋɔ kaarooti ni kaabeeji ni naanzu' kaha di zaa nyɛla dim be daa maa puuni mooŋgu gba ka bɛ bɔɣi n-zaŋ sɔŋ ŋɔ paɣa so nyɛla ŋun zaŋ yahali tiri ni o da binshɛɣu.

Bipuɣin bili n ʒi cheche zuɣu ŋɔ, bi puɣin bili maa. yela liiga sabinli. ka pili zi pili sabinli , bipuɣin bili maa nyaaŋa tii nyɛla din saya, niribi be bipuɣin bili maa nyaaŋa pam, bɛ pam nyala ban ʒi ʒiya shabi ʒila baaji kashabi mi ʒi kpalaŋa

Shi kuru bihi n pɛ n ʒɛya shi kuru bihi maa nyɛla ban yiini yila, bɛbi yeliiga chinchina ka bɛ zaŋ so bɛ nyɔɣini tariga.bɛ. nyaaŋa shikuru bihi shabi ʒaya n ye shikuru nema n ʒɛ pata puuni

Paɣiba anahi laɣim zaya. Bibaata nyɛla ninkura ka yino nyɛ bia. Ninkura maa yino kpabila bia paɣiba ata maa ʒila taha ka leemunima be di puuni. Yino nyaɣila piɛɣu. Bibaata maa bi piri namda ka yino m-piri namda bɛ puuni ya' kara zala nimaani kamandee jidambiisa ka tihi gba nyɛ din zaya ka palli baai gari nimaani.

Daani n bɔŋɔ ,chinchina balibu balibu pam m-be daa maa shi tɔri maa puuni nirib pam m-be daa maa puuni, shab chani mi kashab ʒɛya ban ʒɛya maa yinɔ bi bɔb bɔbga, o yala liiga dɔzim ka yinɔ mi ye chinchini liiga.

Paɣiba ata n tuhi bipaɣi yinɔ soli paɣiba maa puuni niriba ata nyala ban zi bin yara. yinɔ zi la basket ka niriba. ayi mi nyala ban zi kpalansi bizaa nyala ban Kpab bihi ka bi so gbubi am berela ka so mi gbubi kpalaŋ onuuni.

Salima gbibu shee n boŋo niraba pam nyɛla bin bɛ salin boɣali maa puuni ka bi pi paapu n gili salin boɣali maa puuni zaa do so bɛ nimaani ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa ka salima maa gbibu duli zuɣusaa tihi ku nyɛla din koɣali li zaa ka palli gari di tooni maa sa

Bihi zandari n mali moto shɛli tin boli yɛloyɛlo yiŋɔ n barili ka bɛ baa ayibu nyaanŋa bɛ baa ata daarimi ka bɛ zaŋ doli palli ka doo ʒɛ nyaanŋa palli maa yaɣili n piri namda yelo n lihiri bɛni bari bin maa shɛm'

Paɣibi ayi nyɛla ban di nam tɛri n zaya wari waa, bi yela nyiŋgo koya ka zaŋ shaŋa bɔb bɔb bizuɣiri ka pa shaŋa, bi bɔɣiri puuni niribi pam nyɛla ban pɛ n-gili ba, yinɔ nyɛla zom layɔŋ liiga nese paɣa gba be dini maani n ti pahi yinɔ o yela liiga ka liiga maa nyɛ bin mŋaa din nya zaɣi zɛɛ ka bombo zaɣi sabila

Doo ni o paɣa ni o bia. Bia maa ʒila paɣa maa gbaya zuɣu doo maa mini o paɣa zaa yɛla liiga yinsi ka so jinjam yinsi. Toyi gba nyɛla din do gɔro zuɣu m-paɣi paɣa maa lobanima gba nyɛla din do be tooni.

Palli zuɣu n bɔŋɔ palli maa zuɣu lɔɔrinim pam nyɛla din be di zuɣu, gbam bila tini bɔɔni shɛli yelɔw yelɔw la bela palli maa zuɣu, n ti pahi ɔuvan di nyɛla zaɣi piɛli kadi gba be di zuɣu, doo n ba mɔtɔ kaniŋɔ na ka bɛn yara lɔ n pa ɔ nyaaŋa, doo maa pilila helment.

Paɣaba mini daba m ʒi kuɣu zuɣu yili san ban ni yili maa pɛɛntila zaɣi piɛli ka n nyɛ paɣaba ayi niʒaya n wari waa paɣaba maa zaa yela nyiŋ go koya bɛn nyiŋgoyani ka shɛli piri bɛ gbayani ni bapiri ni ka doo ʒaya mŋaariba picha kamara

Paɣa n-ʒi kuɣu zuɣu dikpini gbini. Paɣa yɛla liiga bɔma ka so chinchini. O luɣili zuɣu bɔkatinima ayi n-zaya ka tahabila ni waagashi be di puuni. O nuzaa zuɣu piɛɣu gba nyɛla din zaya. Dikpini maa nyɛla dim peenti zaɣ' piɛlli ka di gbunni peenti zaɣ' sabilinli. Siliba tahabila n-tam kurifootu zuɣu ŋɔ.

Yiya ayi n ʒiya kpataba tihi nyɛla din pe gili lala yiya ayi maa ka moongu tia sa lala yiya maa sunsuuni bipuɣinsi mini bidibisi n ʒi tia maa gbuni n suhiri naawuni bipuɣibili yino bɛni o yɛla liiga ka lɔ o zuɣu.

Niraba ata nyɛla bin ʒiya ka niraba ayi ʒɛ zuɣusaa yino nyɛla ŋun lori bia ka gbubi afi n chirigiri o zuɣu ŋun lori maa pamla o zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ka so chinchini ka di niŋ chɛkchɛk

Shikuribihi mini bɛ chicha m-be shikuru duu shikuribihi maa nyɛla ban la ka nyili bɛ nyina shikuribihi maa niriba ayi yɛla chɛkichɛki ka yino gbibi takar' piɛlli n-wuɣi li zuɣusaa bɛ chicha maa yɛla liiga piɛlli ka nyili o nyina.

Naa n ʒiya naa maa gobila kɛntɛ chinchini ka zaŋ salima nyiŋ go korigu niŋ ɔ nyiŋgolini. ka zaŋ shaŋa n piri ɔ bɔɣiri, naa maa nyaaŋa kpaŋ baliba nyɛla ban ʒaya ka bi ye liiga nima

Binwola pam nyɛla din bɛ taha puuni ka shɛŋa bɛ gbambihi puuni binwola kamani Alaafee gonda painapuli kodu ni leemu niraba ayi nyɛla bin ʒi binwola maa gbuni ka bi zaa so chinchina yino zaɣ sabinli yino zaɣ buluu bi zaa nyɛla bin pili zipili sabila

Castle n zaya ŋɔ castle maa pɛɛntila zaɣi piɛli, kabi drunigs ŋmari sabinli. pa dizuɣu tihi pam nyɛla dinʒɛ castle maa luɣa ni, n ti pahi. kpi kpali tihi fulawesnim gba. nyɛla din ʒɛ castle maa tooni ka bi meso tam bini zuɣu, la ɔniŋ ka ɔ maa chirimila bila druin la niribi n tam bin yara zuɣu kabi pɛbri yuwa.

Bipuɣinsi anahi niriba ayi yɛla chinchini liiga ka yino bɔbi chinchini o zuɣu. Niriba ayi pamla bɛ zuɣu. Tahabila bela bɛ nuu ni ka shiŋkaafa be tahabila maa ni ka bɛ ŋubira. Niriba ayi lami ka nyili bɛ nyina.

Paɣa n ʒɛ jaara puuni paɣa maa gbubila tii kopu puuni nyura ka kopu nim nyɛ din yili jaara maa puuni hiitin kaap gba nyɛla din bɛ jaara maa puuni n ti pahi kaapu piɛlli ni pileet nima gala gba nyɛla din bɛ bini puuni n gba tam teebuli maa zuɣu ka bin nyɛ din yili di puuni

Yili n ʒɛya ŋɔ yili maa too ni lɔɔri nyɛla din ʒɛya paɣa nyala ŋun ʒi lɔɔri maa mŋee zuɣu kabii ʒi paɣa maa naba zuɣu doo n za n tabi lɔɔriŋɔ ka ɔ nuu pa paɣa maa zuɣu baa nyɛla ŋun do lɔɔri maa tooni

Niraba anahi n bɛ kom puuni ni bi tooi kom niraba anahi maa puuni bi shab nyɛla bin gbubi taha ka shab mii gbubi kurugu boɣati ka niraba ayi gbubi gbambihi boɣati di shɛli nyɛla zaɣ buluu ka shɛli nyɛ zaɣ piɛlli ka bi yɛn tooi kom maa niraba anahi maa puuni yino yɛla suyeeta ka di niŋ zaɣ sabinli ka so yɛ zaɣ dozim ka so mii pili zipiligu

Bipuɣimbila n-yɛrigi o gbaya ʒi chipiisi zuɣu n-ŋmari chipiisi maa ka so ʒi o nyaaŋga ka pili zipiligu ka ye siŋgileeti sabilinli ka gbibi daɣu. So zaŋ chipiisi ni o zaŋ sɔŋ bipuɣimbila maa tooni ka o ŋma. O nyaaŋga so n-ye liiga buluu n-ʒia.

Jaara n bɔŋɔ ka p aɣa be jaara maa ni paɣa maa yela chinchini liiga ka bɔɣa ti nim gba be jaara maa puuni gas kula n ʒɛ jaara maa puuni. paɣa maa gbubi la chariga. n yaagi nimdi ni ɔ zaŋ niŋ gbaŋm bilini

Moɣali ni n bɔŋɔ ka niraba pam bɛ nimaani paɣaba ni dabba gbambihi din nyɛ zaɣ buluu nima din ʒɛnʒɛmi ka zahama nyɛ din bɛ di puuni zoli gba nyɛla din bɛ niraba maa nyaanga do so bɛ dinni o pilila zipiligu ka zipiligu maa ŋmani gaana ŋmani gbaŋ paɣa so ʒɛ nimaani n bob bob ga ka yɛ liiga ka di ŋmani zaɣ dozim